Vana vadodori vanofunda kuburidikidza ngekutamba neamweni awo munzvimbo dzekufundira dzakadai ngezvikora kunenge Kuna ana mbuya amweni anoabhuire ngano eiafundisa.

Kutamba kwemizera midoko kuzvikora kunodikanwa ngekuti ndiyo hwaro yekunotangira fundo yemwana mudodori mwana mudodori anodikanwa atange kubva pashi eikanya dhaka eitamba zvinodiwa kuemba nevamweni kuite ngano.

Kufunda kweana adori dori anoda ndau yakataraukana yekuti anokona kutambira eitamba eibata ngenyara dzawo nekutambisa zvidhori nezvimweni zvaanenge eifunda.

Ana adoodori anoda kupuwa kurya kunoaka mwiri yawo. Mizera iyi mitootori inoda kuti ipuwe chikafu chakaringana chinoaka mwiri yawo kubve pevanobarwa kusvika , ngekuti mwiri yavo ichiri kukura ngekuti vachiri kuda kutamba

Kufunda kweana adodori kuchikora kunooneke pakutangira kuerenga, kugona kunyora veyitambire mumavhu. Veyikona kunyora ngekuburikidza ngekufunda zvidzidzo zvekuerenga nekunyora

Ana adoko anoenda kuchikora anoda kungwaririrwa paanoambuka mapato eiona kuti akangwarirwa kuti asatsikwe ngemichovha inenge yeidarika ona eiende kuchikora.

Kufunda kweana muzvikora zveana adodori anosisa kunge eifundira pandau dzakachena dzinooneka kuti ana anofundira musina tsvina mekuti angabatira zvirwere.

Ana adoko anoda kufunda pandau dzechikora dzakajeka, dzakachena, dzine adzidzisi anofundisa eibatikira ana zvakanaka ngemutoo unodiwa wakhona.

Dzidzo chiro chakabaakosha yaampho muntaraunda. Ngekuti ana adoko anokurudzirwa kuti ange eienda muzvikora zvakahlamburuka, zvemuntaraunda dzavo dzaanogara. Mwana weshe, unotarisirwa kuti ange ane pachikora paanoenda. Kuti aone kuwana dzidzo. Azovhurika ndxondo dzake.

Kudzidza kweana emuzera mudodori tinoona ana akawandisa anenge eipinda zvikora zvepurayimari. Anowanda awawo ngekuti munharaunda nemumuganga shoko rakaparidzirwa rekuti ana aende muzvikora.

Zvikora indau inosisonge yakasunturika kuana aa echidoko achade kufunda Inooneka yakasunturika kuburikidza ngemunotambirwa mwakhona antu anoshandirepo dzofanire kunge dziri ndau dzakachena.

Ana adodori anosisirwe kuhambirana nekufunda kwemazuva anaya .Unooneke mwana aifunde ngemakombiyuta muzvikora kuitira kuti remangwana ravo rijeke.

Vana vadodori vanofunda ngendau dzakasiyana siyana uye nemifananidzo kutamba veireketa nevamweni nekuite ngano kutamba pachezvavo ngekubhuirwa ngano naana mbuya vanoswera navo .

Munofundira ana echikora munodikanwa kuona mune zvihlayo zvekuti agare nepekunyorera pakanaka panokwanirana nekuwanda kwakona kweana.

Kufunda kweana adodori ,anonakirwa ngemipikicha ine zvinodakadza nekuaraidza pfungwa dzawo. Zvinodibanisa kutamba nekujalanja veidakadzwa ngekuona zvinotamba mumadziro mwavo ,kufunda kwavo kubafunda veidakadzwa yaamho.

Ana eshe atotori emumiganga emumakanyi anosisirwe kuti aende kuchikora kubva kumwana une makore oita kuti aende kuchikoro unosungirwa kuti ange ari pachikora panobatikirwa ngematicha anokone ku.

Kufunda kweana adodori anosungirwa mundau dzakasunhurika dzine maticha akasunhurika ,ndau dzacho dzisina chinokuwadza ana zvekuti anofunda akasundurika eifunda zvinoenderana nemizera yavo.

Muzvikora antu anofundisa akhona anodikanwa kuti ange ana mwawo mwekushandisa mweanozotore mabhuku eione zvakanaka zvaifundisa eigara nekushandira imwomwo.

Muganga wechikora unooneka kuti unge wakasisa kunge wakachena. Munotambira ana munge mwakachena, musina zvinopingaidza kufunda kweana. Ana aoneke eifundira mwakachena mwekuti munharaunda yawo haina zvinokuwadza, eitambe zvakanaka.

Kufundwa kwemakombiyuta muzvikora kunodakadze ana nekubata ndxondo dzavo nekuti vanenge vachionawo zvirikuitika kune dzimweni nyika nezvimweni zvekufunda kwavo.

Fundo dzemuzvikora dzeana dzaakufunde achite mabasa akona emaoko, pamweni eishandisa mucheranga vezuva kuutore kuti akone kushandise kuubudise zvimweni.

Zvimweni zvezvifundo zvevana zveku "sekondari" nema "yunivhesiti zvinowoneka zviyioneka kakubata ngenyara dzawo. Ana aya, anopiwe muntu majenamurebvu akafundire mushando kuto afundise ana.

Kufundirwe kwebasa rezvekubika, zvinofundirwe antu acho echitoshandisa nyara dzawo kufunda veibata zvinobikwa zvakona veibikira antu anotorya veiona kuti zviri kunaka ere.

Ana anofunde kuzvikora zvepadera, akufundiswe zvidzidzo zvinoyenderana nekuti anoda kuzoshanda mushando umuzvhibhedhleya, anotohwana eyifundiswa mishando inoyenderana neyizvozvo.

Kufunda kwezvidzidzo zvine tekinoloji mukati nemakombiyuta anenge eishandiswa ngeana anofunda kuzvikora zvepadera zvekufundira mishando yaanoda kuzoita zvinechekuita nekudetsera kwemuzvibhedhlera nekweantu anematenda akasiyana siyana.

Kufundirwa kwemishando ngeana muzvikoro zvepadera kunooneka ana eifunda mabasa aanoda kuzoita. Kufunda eibata ngenyara dzavo, kufunda echitoita zviro zvakona.

Zvimweni zvezvidzidzo zvinofundwa ngevana vaapa zvidzidzo zvepadera zvekufundira mishando, zvinosanganisira kudzidza ngezvekurapwa kwemhuka.

Kufundire kuaka kunotofundirwe adzidzi akona aitobate zvidhina, mapiki, mafoshoro aitobata aito aka, aibata zvidhina zvakona eifundiswa apapo eitoona kuti izvi zvinohamba kanjani.

Ana adodori anofunda zvakanaka ari munharaunda yaanenge akangwaririka neyaanoita zvidzidzo zvinoanakira zvinoenderana nemazera awo zvinoenderana nezvaanodakarira.

Vana vekumayunivhesiti vanooneka veifunda ngekutobata chiro chakona chavanoda kuzoshanda ndicho, mabasa emaoko anooneka eiite chona ichocho chine chinangwa chedonzvo rekwavanoda kuzoshandira mishando yavo veioneke veitoshanda mishando inoenderana nekutopinde pabasa veitoshanda mishando yakona yevari kufundayo iyoyo.

Kufundira mishando kweana anofunda kuchikoro cheakuru, kunooneka ngekubata mabasa emaoko evanenge vechiita zveienderana nemishando yevanooda kuzoita.

Ana echikora vano unganirana veyiita mitambo yaka pamhaukana ino sanganisira amweni akafanana nebhora, kutambiwa kwema rekodzi nezvimweni.

Ana anofunda kuzvidzidzo zvekumayunivhesiti, anoningisirwa kunge ane pekugara pakanaka ngekuti azhinji anenge eyibva ndau dzakapambaukana, dzisina mayunivhesiti kumativi marongomuna enyika.

Kuzvikora zveana anofunde kusekondari anooneka eitamba mitambo yakasiyana siyana yakadayi ngemabhora inoite kuti nyama dzavo dzithakazike nendxondo dzavo dzione kushanda.

Vana vazhinji vanenge veyidzira kwekuti vanoogarireyo veiryireyo zvikafu zvavo nepane zvidzidzo zvavo veigarireyo kuchikora.

Fundo yeaana inosisa kuoneka kuti panofundira ana pakasisira ere kuti afundire umwomwo, zvichionekera kuti ana anofunda zvidzodzo zvinoenderana nemishando yaanoda kuzoita mundau dzakapamhaukana, dzakapumhuruka.

Kufundwa kwemakombiyuta muzvikora, kunodetsera kuti ana ahambirane nenguwa yechizvino-zvino yekuti anhu akukone kureketa neamweni ari nyika ruwande, eione kuzwawo zviri kweamweni nekufunda zvimweni zvisiri panharaunda dzawo.

Kufunda kweana kunosanganisira njira dzakapambaukana dzimweni dzekudaidzira amweni akambofunda pazvikorazvo echiuya echironzera ana kuti kufundire nemushandire wakuita echizonge adini ? Akura.

Fundo yevana vaapakati inodikanwa kuti vafunde mundau dzakahlamburuka, dzine vadzidzisi vanofundisa zvinoenderana nebasa richada kuzotore mwana ,Vanofana kumuona kuti mwana uyu ndoda kuti azoenda kwakati uyu unoda kuti azoenda kwakati zvichienderana nekukona kwake.

Kufunda kwemuzvikora zvifundo zvakadai ngeSvomho, zvinodetsera ana kuvhura ndxondo dzavo kuti akone kubata zvimweni zvaanenge eifundiswa.

Muzvikora zveshe munosisirwa kuoneka muine mabhuku anodikanwa kuti ana aerenge .Ana ese anofunda nekuerengwa kwemabhuku eina zvinyorwa zvakambonyorwawo ngeamweni maererano ngekufunda kwezvidzidzo zvawo .

Kufunda kweana ekusekondari kwaakufunda ngezvidzidzo zvine udzamu zvakafanana nesvomhu, chirungu zvaakuitwa umwe naumwe eitore dingindira rake rinoenderana nezvaanofundisa.

Kufunda kweana echikora anosiso kunge aine zvihlayo zvakanaka nepekunyorera pakanaka paanonyora zvaanofunda neamweni awo eigarisana munezvakanaka mundaraunda dzakachena.

Zvikoro zvakahlamburika, zvevana aakuti ziyeyi ,edzidzo yepamusoro, anooneka ngekuti nharaunda dzavo dzinogara dzakachena. Mwaanofundira amuna chinobatika chekuti chingaakuwadza. Ana iwona aakuziye zvaanoita.

Kufunda kwe ana anoda ndau yakati kurirei nepeku fundira paka wanda pekuti anenge oyita zvifundo zvaka siyana siyana kurumba kudzidzira zvimweni zvine mabasa avanoda kuzoita.

Kureketa ngendaa yeana kufunda kwawo kunodikanwa kuti afundire munenge makasundurika mekuti ana anenge aine zvihlayo nepekugara pakanaka nepekunyorera pakasundurika.

Ndau dzinofundira ana echikora dzinooneke dzine nekufundira makona makawanda mekuti amweni anopinde umu , amweni eipinda umo eionana nezvidzidzo zvakasiyana siyana ntaraunda yakona inofanira kunge yakachena yeiyengedzera kunze.

Ana anokone kupuwe chekurya kuchikoro kuti mguva yaanoswere pachikora muzvidzidzo zvawo vaone kugwarire kufunda eioneke kuti akarya akaguta chikafu chinowake muwiri wawo.

Muzvikora munoonekwa meitambwa mitambo yakasiyana siyana neana kubhora vanotamba zvekurumbirana pabhora ana anenge achida zvakaparadzana mitambo inoita vakatsvakazeke nyama dzavo.

Kufunda kweana muzvikora kunosanganisira kuunganidzwa teireketerwa ngemiteto nemihlaro inodikanwa kuteedzerwa pachikoro. Ana anofundiswa ngekubhuyirwa zvinodiwa pachikora.

Vana vechikora vanoonekwa veitwarwa ngemichovha kubva kwevanogara kuendeswe kuzvikora, kuitira kuti ana asatambura maningi ngekuhamba mihambo yakareba maningi kuti aone koona panechikora. Anooneka eihamba ngemichovha inoatwara kubva kumamhatso kwavo veiendeswe kuchikora.

Nharaunda yemuma Univhesiti inooneka ngekugara yakahlamburuka. Ana akhona anoda mwekufundira eigara imwomwo mwakachena ngekuti anoziye kuti panondoobata mabasa eidzokera kundogara mwanogara mwuyana echifunda echidzokeremwo eifunda.

FUNDO YEPADERA YEKUMA UNIVESITI YOSANGANISIRA KUDZIDZIRA YEVANA VATI KUREI PAMISHANDO YAVANODA KUZOITA MANGWANI INOSANGANISIRA ZVIDZIDZO ZVAKA HLAMBURUKA ZVINOENDERANA NEBASA RAVANENGE VAKAKETA

Ana ekumayunivhesiti anosisire kufunda mundau dzakachena ngendaa yekuti anenge oosisire kunge aa antu akuru anoziya mushandisirwo nemubatirwo wentaraunda.

Ana efundo yepadera yekuma Univhesiti anooneka eineseka maningi ngepekugara ngekuti panenge peidikanwa kuti ana aya anenge awanda Saka peizoite muidurikidzanwa yemhatso ngekuti agare aone pekufunda eigara.

Kufunda kwekumayunivhesiti kunooneke ana eifundire mundau dzimweni dzekuti anenge eitofundiswe basa rakhona raanenge eide kuita. Kuti kuri kuchengete mhuka, kana kuita amweni mabasa akapambhaukana, anenge eitofundiswe pona apapo.

Kuma yunivhesiti kuno fundire ana, anopiwa zviro zvekuti ashandise zviri maringe nemishando yaanoda kuzoita echinge azo pedza chikora. Uno oneka eipuwa zvaka ringana nezve mishando yaari kufundira yakhona.

Kudzidzirwa kwemishando, kunooneka kufundo yepadera yekumayunivhesiti. Uko kunooneka ana akutora zvakapambaukana, amweni eitora fundo dzekurapwa, amweni eitora dzetekinologi, vachisiyanasiyana ngekufunda kwakona.

Kufunda kwevana muzvikora zvepadenga kunoonekwa kuri kufundwa kwemabasa avanozoda kuzoita muramangwana ravo. Ava vana ava, vava kudzidza mabasa ari maringe nemishando yavanoda kuzoita vavakudzidzira zvine chekuita nemushando wamangwani wevanoda kuzoronza kuita mumakanyi nemumandaraunda akasiyana siyana.

Ana ekumayunivhesti anooneka echigadzirirwa ndau dzawo dzekuti agare ngekuti amweni anobve kuretu kwaanouya echogarira payunivhesiti veifundira mishando yakasiyana siyana.

Ndau dzezvidzidzo zvepadera dzepaunivhesiti dzinoda kunge dziri ndau dzakachena dzakapambanuka, dzekuti amweni anoungana ari zvikwata zvikwata echiunganidzana echiita zviri maringe nefundo dzawo.

Vana ve inivhesiti vanenge vaane dzidzo dzepadenga, veifunda kubva mumabhuku eamweni akambonyorwawo ngeamweni eienderane nezvemushando wavo wavanenge veifundira, vanenge veitorawo kubva kune amweni akamboreketa ngezvazvo.

Ngendaa yekuti ana ekumayunivhesiti anenge ati wandei, anodikanwa kugara mumbatso dzemudurikidzwana ngekuti anenge awanda anoita zvidzidzo zvakapambukana mumayunivhesiti.

Ana anoonekwe arimumayunivhesiti anenga eifundiswa mishando yakasiyana siyana zvinoenderana nekuti vanoda kuzoitei hino vanochipiwe zvinoenderana nemishando yavanoda kuzoshanda kana vachinge vagwaza yunivhesiti .

Bandiko refundo dzekuyunivhesiti rinooneka reitora ndau yakati kurei ngekuti mune mabande akasiyana siyana anogarira pasi zvidzidzo zvekufunda kwemishando yeana yeachazondoita echinge apedza kuyunivhesiti.

Ana ekumayunivhesiti anofunda pachikora zvepadera anooneke eigadzirirwa mwekufundira mwawo kuti afunde ngemichina yetekinoroji inooneka pamweni eigadzire zviro zvekufunda ndizvo.

Ndau dzakaita sekudzidza kwe padera, dzeku yunivhesiti. Kunooneka kuine mabutiro ekudzivirira panohlongana varume nevakadzi. Ngekuti kwaa nevakomana, majaha nendombi dzati kurirei voziya zvekusangana pabonde.

Mugarire wekumainivhesiti unenge wati siyanei nekutanhauka kweana adoko neveekuchikoro chapakati. Ngekuti aya anenge wode kunyora zviri maringe nemuzwisisiro wavo ngekuti zvaadungamuntu.

Mwekugara mweantu ekuyunivhesiti munooneka amweni eigare ari airi ariri eigare mundau dzakambaahlamburuka kwemene dzekuti anogara maererano nekuti anoita zvifundo zvipi zvinoenderana ndizvo zvinotore kuti azoona kugarisana.

Ndau dzepa yunivhesiti dzine pe dzino tsvakwa ana anenge abudirira mu zvidzidzo zvawo ano oneke eyi ende ko tsvake ndau dzeku yunivhesiti zvei budikidza ngenda yekwa anoda ko funda ne zvidzidzo zva anoda kufunda pa yunivhesiti.

Kurapwa kunoda kuhambirana nevechizvino-zvino. Ndookuona kuti kumayunivhesiti kunooneka vana veifunda ngezvinenge zviri kumushando kwavo kuti vazokone kushandisa michini yavanenge veifundiswa ndiyo.

Ana ekumayunivhesiti anooke achiakirwa ndau dzekuti agare kuti aone kufunda eigara apapo paanofundira ngekuti anoshongana anobva kumatii marongomuna enyika eikumane apapo pakufunda.

Anamuzvinafundo amweni anooneke eifundisa kumayunivhesiti, anodikanwa kuti ange eziya ngezvendau yaanofundisa yakhona. Saka kunodikanwe antu akafundira mushando wakhona, anamakurukota emene ezvekufunda.